Ugwalo lwabantwana abasezingeni le primary elesithupha elibhalwe ,social and religious studies

Abantwana besikolo abafana lamankazana abahleli eklasini abasesikolo bephakathi kwesifundo.

Kutshiswa insimbi, kuyabe weldwa lapha. Kuhlanganiswa insimbi ngabantu ababili abagqoke insimbi zokuvala amehlo abo.

Isihlahla eside esikhulu lamahlamvu aluhlaza athe tshoko aphezulu kwendlu elophahla olubomvu.

Abantu badlala umdlalo webhola lezandla okuthiwa yihandball. Kulabantu ababuye ukuzobukela umdlalo.

Abantwana abadlayo abagqoke ama shirt ayi blue. Bakhanya besidla irayisi kumbe ukudla kwemini.

Indawo lapho okugcinwa khona ingwalo ezehlukeneyo ezesikolo okubizwa ngesilungu kuthiwa yi library.

Abafundi abanengi abagqoke ama yunifomu alombala omhlophe phezulu amasheti lombala othubileyo phansi.

Ibhakani elisendaweni lapho okungenwa khona emfundankulu e- University of Rwanda.

Abantwana abafunda ezingeni eliphezulu, abafunda bekhangele uma bonakude le computer.